Dɔbɔ ne pɔgebɔ la lantaa. Ka bamine are kyɛ ka ba mine zeŋ, ka kūū daga biŋ ba niŋesogɔ, kyɛ ka a dɔɔ kaŋa naŋ su kootu, a gbi dumo a nyɔge a pɔge kaŋ nu taa.

Noba yaga la are ka oraba zeɛ kpoŋ biŋ ba nimtɔɔreŋ ka kaŋ seɛ wagyɛ ɔnnɔ kõɔ ennɛ booti suunni poɔ kyɛ ka oraba sɔgelɔ ane talakpoŋ meŋ biŋ.

Atorokori zie na are peɛl a sori noɔre a zie na di vūū. Lɔɛ naŋ are a be zaa na di. Kyɛ ka nyoore meŋ naŋ ŋmeɛlɛ.

Yԑree la waa yaga lantaa are ba ŋmenyiri poͻ, ka aba mine su kpare peԑ ka lͻԑ ayi biŋ, ka kaŋ su kpare zeԑ taa foto ŋmaara.

Dɔbɔ bayɔpoi la ka ba mine are, ka ba mine zeŋ. Ka ba ennɛ soola panɛl. Kyɛ kaŋ naŋ su kootu sɔglaa huunee la nyɔe o waayɛ taa.

Pɔgeba banii la are nyɔge taa nuuri zɛge. Ka ba mine gyere wagyɛ suuni a yɛre kɔkɔ lɛ.. kɔkɔlɛɛ a are kɔge sola panɛl.

Dɔɔ la dɔɔ taa bompelaa kaŋ eŋ nuuri poɔ ka peepa meŋ yɛre biŋ a tɔ zeere ka bone kaŋ meŋ biŋo niŋe soga a taa dɔre ka kõɔ kolee meŋ biŋ a kɔge o ka bibiiri zeŋ ka kaŋ taa sola panɛl lee o nu poɔ ka kaŋ are a nyɔge o toori.

Pͻgesaraa la su kaaya sͻgelͻ a zeŋe dakogi poͻ a pere wͻͻkye, a biŋ kͻmpiita a diire a kaara kyԑ ka pilinto kolee meŋ biŋ o nimisogͻŋ a dͻgele teebole zu.

Bibiiri bayɔpoi la zeŋ daare dɛre zu, ka bɔtɔ sɔglaa biŋ kɔge ba, kaa zie meŋ dɛge, dɛge, kyɛ ka ba bata laara, ka bogiti zage meŋ biŋ kɔge ba.

Bɛn ne mui la ka ba doge a eŋ nasaale nɔnyaga, a ŋmaa gyɛnlee ane vaare dɔgle, a eŋ gyɛlee naŋ doge, a kyeeŋ bɔɔdeɛ a eŋ a dɔgle zeɛre. 13417